Ondjuhwa yoshiwambo oyili omaludhi moka tuna ondjuhwa yina omalwaala omatokele nomandjimbi. Oondjuhwa ndhika dhili moshikunino moka dhe edhililwa dha tulilwa mo omeya niikulya.

Omvula ngele ya loko nawa, omadhiya ohaga udha omeya. Omeya ngoka haga kala mo madhiya ohamu kala iimeno ano iimeno mwa kwatelwa omavo. Omavo oshimeno shoka hashi mene kohi yomeya e tashi ya kombanda, omafo ga kale geli kombanda noongala ihe omudhi naashoka hashi liwa ohashi kala shili kohi yomeya. Ogo omawanawa go ohaga liwa go ohaga pe olutu wo uukolele.

Aanafaalama ohaya munu oohi dhoka mwakwatelwa omankende, oohi dhika ngele ethimbo lyathiki dha koka, ohadhi kwata etadhi kalandithwa kaanafaalama etayi likolele mo iisimpo yawo.

Ehala lyomatalelo nenge ndi tye lyoku talelwapo moka aantu haye ya taya kuutumba kuupundi taya nu uukunwa wawo yo oya tala okandama hoka kelipo komeya, elalakano olyoku uyuvitha nawa.

Oohi tadhi kwatwa momeya. Ekwato lyoohi olyo eteyo. Oohi ngele dha kala dhili mondama ohadhi koko ngele dha koko ohadhi ka kwatwa mo dhi ka liwe po nenge dhimwe wo dhi ka landithwe po kaantu yiimonene mo iisimpo.

Aatalelipo ohaya mbomboloka okuza komanenevi nokiilongo yayooloka. Omahala ngaka hageya aatalelipo omuna iiyenditho moka aatalelipo haya londo etaya falwa noku endithwa momahala ngoka yahala okutala.

Oondjuhwa ohadhi munwa moka uuyuhwena ngele wa valwa hawu kala wuli mehala wi ikalekelwa, moka wuli moshikololo shawo moka. Ohawu tulilwa mo ihe iiyaha moka hamu kala iikulya nomeya. Shika ohashi kwathele uuyuhwena opo wu koke wu vule wo dhi koke dhi landithwe po nomwenyo nenge dhi ka vale omayi nenge dhi landithwe po onga onyama.

Kafute kaNeganga olyo edhina lyimwe lyonkoshi. Kafute kaNeganga osho oshinamwenyo shoka sha tumbalekwa noshasimanekwa uunene sho kutya, oonkoshi odho ooyene yokuti. Onkoshi oya simana molwa oshipa shawo shoka hashi longithwa ongaa omuzalo uunene kaakwaniilwa. Onkoshi natango oyi na omagadhi ngoka ha ga gwaya.

Oohi tadhi munwa moondama neteyo ngele lya adha aantu ohaa ka kwata oohi. Oohi ndhika ohadhi kala oonene hadhi kaliwa nadhimwe po wo ohadhi ka landithwa po, ohaa kutha oonete yaka kwate.

Oonduli dhi li mehala lya gamenwa, ano ehala ndyoka lyiithitukuti ya gamenwa. Ohadhi nana aatalelipo okuza kiilando ya yooloka. Taye ya ponduli taye ya po taye yi gumu nokuyi tala koshipa, okuyi guma noonyala kutya oshipa oshi li ngiini. Yamwe ohaye ya ye na omathano taya thaneka, opo sho taya shuna kiilongo yawo oye na omathano goshinamwenyo shika.

Embakumbaku lyo kupulula omapya nenge iikunino. Embakumbaku oha likala moka. Oha muyi omuntu ngoka heli hingi ohali endelele methimbo owala ehupi olya mana nale nomuntu ota tameke oku kuna.

Egwo lyomeya, ehala lyegw' omeya omeya ngoka haga gu taga zi pombanda guuka pevi. Omeya ngaka ohaga nana aataleli okuza kiilando yayooloka, omeya ngaka natango ogeli gasimana oshoka ohaga longwa olusheno.

Ehala lyomamanya nenge ehala ndoka li na oondundu omuna Omiti . Omiti ndhika dhi na omakota omanene gokupungula omeya. Odhina omidhi ndhoka dha ya muule kohi yevi hoka ha dhi katala omeya tadhipula momakakota gadho opo ga vule okuya kiitopolwa ayihe yOmuti.

Etosha ehala hali adhika moshitopolwa shaShikoto, ehala ndyoka lyina iinamwenyo mbyoka yi ikalekelwa noya gamenwa. Iinamwenyo mbika, metosha omuna ondama yomeya nomadhiya moka hayi kala tayi ka nwa. Omuna iinamwenyo ya yooloka ngaashi oongolo, uumenye, oonduli, oompinda noongalangombe niikwawo oyindji.

Otu na omaludhi ogendji goonyanga, nomomaludhi moka otu na mo oonyanga oontiligane. Onyanga ontiligane oyi li ya simana noya pumba, noyi li wo hayi longithwa miituthi yomaludhi ga yooloka. Oya simana wo oshoka ohayi etele omuntu uundjolowele, yo ishewe ohayi longithwa mokukokeka omafufu gokomutse.

Aataleli ngele taye ya moshilongo pomahala ngoka ha ya katalela opena Iiyenditho moka haya londo. Taya londo miiyenditho moka e ta ya hingwa ya falwe komahala gayooloka mpoka yahala oku talela po.

Iimeno yakunwa yi li melandulathano yuukililathana shika ohayi tulwa melandulathano e tayi tulilwa po ominino dhomeya dheenda, ominino dhika dhina okambululu kehe mpoka pe na oshimeno shika ohashi ningwa opo iimeno ayihe yimone omeya gagwana.

Ehwiyi okadhila hoka haka ende uunene uusiku. Okandhila haka aawambo yena omaitalo gayooloka kombinga yokandhila haka puna mboka yiitala kutya okadhila ashike kopaushitwe kafa uudhila uukwawo, po puna mboka yiitala kutya okandhila ka keli pashito, okadhila hoka haka longithwa kaalodhi ano kaantu mboka haku tiwa aalodhi

Elongo olya simana nolyili oshipatululo shonkalamwenyo yomuntu kehe. Ano uunona ohawuyi nduno koskola wuli momizalo dha faathana opo ya yoololwe mokati ka yakwawo naa mboka yokoskola dha yooloka nenge naa mbono ihaaya yi koskola. Ohaa yi nduno momanongelo yakuutumba kiipundi niitaafula yo taa pulakene sho taa longwa mootundi moka.

Oohi ngele dhakala dhatulwa moondama nenge miishana oshowo momadhiya opuna ethimbo ndyoka lyokuteya nenge nditye lyokukwata oohi dhika dhika liwe nenge dhika landithwe po. Aantu ohaya kutha ihe oonete eta ya ka kwata oohi dhika.

Omvula ngele yaloko nawa omeya ohaga kungulukile moondama nenge mo madhiya gomeya .Uudhiya womeya ha wu kala wa ziza nawa pu na omwiidhi guli kooha ,muudhiya muka ohamu kala muna oohi. Oohi ohadhi tulilwamo omwiidhi oshoka ohadhili omwiidhi opo dhi koke dhivule okuliwa dho dhimwe dhi landitwepo.

Onkoshi oyo kafute kanenganga. Kafute kanenganga oha nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Oshinamwenyo shika osha simanekwa molwa oonkondo ndhoka shina, nohashi ithanwa kutya omukwaniilwa. Oshinamwenyo shika aatalelipo ohayeya ihe yeli miiyenditho moka haya falwa, yakatale mpoka puna oonkoshi. Ohaya tulwa miiyenditho opo kaayalike po nenge kaaya ningilwe omiyonena koonkoshi.

Onyanga oya simana, uuna omuntu tali onyanga, onyanga ohayi mupe uukolele. Onyanga wo ohayi panga oshivu she shikisha. Onyanga natango ohayi longithwa koomeme nenge kootate ngaa mbo ya hala oku kokeka omafufu gawo.

Oshilongo Namibia oshina oshilando pangelo Ovenduka. Ovenduka oshilando shoka shina oopate odhindji, oopate dhika otadhi ku fuula oombwaanawa dho odhayela. Moka mokati kondoolopa yaVenduka muna ongeleka ndjoka yili mo hayi nana aataleli okuza kiilongo niilongo. Ondoolopa yaandowishi ya tungwa yina omatungo gu uka mombanda.

Uumeno uushona wa ziza nawa mboka wa kunwa wuli melandulathano wuukililathana. Uumeno mbuka ohawu tulilwa mo omunino gomeya gokutekela. Omunino ohagu tulwamo guukilila nopekota lyoshimeno kehe opwa tsuwa ombululu shampa kopomba kwa patululwa omeya taga tondoka ihe taga zi pombululu ndjoka guuka poshimeno opo shi koke nawa sho shi tuleko iiyimati.

Ongolo oyo oshinamwenyo shi li palupe lwondoongi. Ongolo oshinamwenyo shoka shi na oondjila. Oondjila oonduudhe noontokele. Osha dhingolokwa koondjila ndhika okuza tuu komakondo sigo okomutse, ano olutu aluhe olu na oondjila. Oshinamwenyo shika oshi na onyama ndjoka ontoye hayi liwa.

Omeya ohaga pungulwa moondama opo galongithwe uuna omvula yasheka nenge itaayi lokowe omeya ngaka ohaga longithwa momagumbo okutekela iimeno, okulongitha woo natango ongele okunwa, okwiiyoga ohaga longithwa woo natango okunuwa kiinamwenyo.

Ehala lyomulonga nenge lyoondama, opo omuntu a ende po aye kombinga onkwawo, ita imbwa, ohapu tulwa iipilangi. Uupilangi ano wa hongwa nawa, e tawu dhengelwa kumwe wu thike pamwe wa ningwa oshilyatelelo. Omuntu oha vulu oku enda kombanda yiipilangi hoka opo a taaguluke omulongo ngoka nenge omukanka nenge ondama yi mpoka.

Oondundu odhi na omamanya omanene, omamanya ta tanduka. Komamanya huka oku na uumeno uushona ngaashi omano nomwiidhi. Iimeno mbika oyi na omidhi dha hita mokati komamanya moka dhi konge omeya.

Ondundu omamanya ngoka ga londathana. Omamanya ngoka ohaga vulu oku ninga ekololo puna ombululu to pitilemo okuya konima. Omakololo ngaka ohage etwa komeya nenge kombepo.

Ehala mpono hapu longekidhwa iilya ohali ithanwa oshini. Ehala ndika ohali kala lyatungwa momukalo gongonga ondunda yekuma lyomavi, ekuma lyomavi ndika lyeloya poshini mpaka ohapu thethengwa neloya nomeya etashi kala sha yelekana, ohapu kala wo oshini noluhwati lwokukoma iilya ngele tayi hala kana.

Ehala ndyoka li na omamanya ngoka guuka mombanda, ano ngoka haku tiwa oondundu, odha tholomwa po dhuuka mombanda, po pevi opu na omwiidhi nomamanya omashona.

Iimeno ohayi pumbwa okutekelwa omeya gagwana moka muna omikalo odhindji dhokutekela iimeno. tokutha omeya geli molupe lye yemele nenge lyendini ndoka lina oombululu dho ku shashamina omeya shika ohashi kokeke iimeno meendelelo.

Oshilando ano nditye ondoolopa olyo ehala lya simana. Oli na oompito dhiilonga odhindji, ondoolopa woo natango otayi endelele oku eta eputuko popepi naantu.

Ehala lyokutalelwa po ndyoka li na iipundi niitaafula yi li pondje. Opu na wo ehala li li po li na omeya nenge omeya ngoka ge li mokandama.

Ehala lyomamanya ano oondundu odhi li po dha londathana dhi li momukweyo andola to ti odha tulwa po kaantu, ashike odha tholomwa po ashike komavi. Mbika oyo yimwe yopaunshitwe hoka ku na omamanya nuumeno uushona ngaashi omano.

Ongolo osho oshinamwenyo shili palupe londoongi. Oshinamwenyo shika oshina oondjila oonduudhe noontokele dha dhingilila olutu lwayo aluhe, oshinamwenyo shika oshili hashi liwa, onyama yasho ohayi liwa.

Embakumbaku olyo oshiyenditho shoka shi na omatemo. Omatemo ngaka ohaga pulula omapya nenge iikunino, omo hamu yi ihe omuhingi, omuhingi ta hingi embakumbaku ndika omanga omatemo ge li mevi, ye ngele oshikunino nenge epya mwa pu okupululwa ye teya a kune mo shoka a hala okukuna.

Oshini osho ehala lili momagumbo gOshiwambo. Ehala ndoka ohali lya kolongwa neloya hali kuthwa poshaanda, e ta mu fulwa moka hamu tulwa oshini, moka haku tsilwa iilya. Oshini osha longwa momisaati, ohaku tsilwa ihe iilya noshili sha simana. Kapena egumbo lyoshiwambo kali na oshini.

Oondundu ohadhi tholomwa po kombepo, ano odhi li koshitopolwa hono ku na ombepo onene yo yi na oonkondo. Ombepo ohayi pepe, omavi e taga igongele gu mombanda, ohaga ithanwa oondundu. Ehala ndika oli li hoka ku na nefuta. Oondundu dha tsakanena nefuta. Ehala ndika olya simana, olya pumba muuyuni mpoka pu na efuta lya tsakanena kumwe nevi.

Omamanya geli moondundu ga tanduka miitandu haga ningi omatokele. Omamanya ngaka ohaga ningi omatokele komeya gomvula go ohaga tanduka woo natango komeya gomvula. Ohaga tandulwa woo natango komiti nenge komidhi dhiimeno mbyoka ya mena momamanya moka .

Momuthigululwakalo gwaawambo otu na mo omuzalo gwetu gwopamuthigululwakalo, ano odhelela moka aakulukadhi ngele taya yi piituthi yomanyanyu ngaashi oohango, omavalo nenge iituthi yomahambelelo ohaya zala omuzalo gwawo ngoka gwodhelela, ngoka haya zala odhelela nenge taya humbata. Otuna mo natango oshinima shetu shoku kwatela nenge tutye oshiyuma sha longwa meloya.

Emuno lyoohi olyo lyili lwasimana oshoka oohi odhasimana, odho iikulya yetu nohadhi tupe iiyemo uuna tatu ka landitha. Oohi ano muundama moka dhili ohadhi pelwamo iikulya . Iikulya yoondjuhwa oyo iikulya yili yasimana koohi . Oshikuku ohashi dhikwa kombanda yokandama hoka opo iiyekelwahi yoondjuhwa etayi gwilemo opo yivule okuliwa koohi.

Kafute kaNeganga oshinamwenyo sha nika oshiponga mokati kaantu, sho osho osha kuthwa mo shi kale mehala li ikalekelwa. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga, oshoka ohashi dhipaga aantu, ohashi li onyama yaantu. Oshinamwenyo shika osha simana wo, unene oshipa shasho osha talika ko kutya oshipa shesimano hashi zalwa kaakwaniilwa nenge kaaleli.

Omeya ga pungulwa moondama ngoka haga longithwa pethimbo lyokwenye, ethimbo omvula itaayi loko we. Omeya ngaka ohaga pungulwa moondama ga longithwe momagumbo ngaashi okunwa, oku tekela iimeno, oshowo natango oku nuwa kiinamwenyo.

Omatama oga simana unene oshoka oha geta iiyemo omuntu ngele akala ena oshikunino shomatama taka landitha ohi likolelemo iiyemo ye, iikunino yomatama natango ohayi eta oompito dhiilonga. Omatama ohaga pumbwa oku sikilwa oonete pombanda opo ga keelelwe koonte dhetango

Momuthigululwakalo gaawambo aawambo ohaatema omulilo, nomulilo ohagu temwa niikuni yomusati niikuni woo yomiti dhimwe, ashike omusati ogo ngaa gwasimana. Aawambo oyena woo iikutu yawo yopamuthigululwakalo moka muna oondhelela ndhoka hadhi zalwa kaakulukadhi noohema dha hondjwa moshiyata sho ndhelela ndhoka hadhi zalwa kaasamane, niikayiwa woo yahondjwa moshiyata sho ndhelela ndjoka hayi zalwa komitse dhaakulukadhi naasamane ohaa zala omagala komitse.

Iimeno yatsikwa muupoto wuuthayila uuluudhe. Ohayi tulilwa mo omeya nomavi, omavi ngoka ga tulwa uuhoho opo yi mene. Nuuna ya koko ohayi kuthwamo muupoto moka nenge muuthayila moka eta yi katsikwa mevi.

Ombaka oshinamwenyo shi hole omeya, oombaka ohadhi kala pooha dhomeya tadhi yi momeya tadhi ka yoga momeya moka ohadhi ka konga iikulya yadho moka mu na uunamwenyo uushona mboka hawu liwa koombaka. Oombaka odhili omaludhi ogendji dhimwe oontokele, dhimwe oondudhe , dhimwe wo odhina omayala nomatokele.

Mombuga ehala ndyoka lyi li po lyamwena, ano kali na uunene omayinyengo gaantu. Mehala moka oha mu adhika uunamwenyo ngaashi uumenye na yilwe. Iinamwenyo mbika oha yi li ano omwiidhi ngoka guli mombuga moka.

Omeya ge li mondama ndjoka ya dhiingililwa nonete yoondjalate, onete ndjika ohayi tulwako opo yi keelele iinamwenyo yaa ye mo nenge pamwe megumbo omu na uunona.

Ombaka oyo oshinamwenyo shoka shili pa malupe guudhila. Ombaka ndjika ohayi kala pevi yo natango ohayi kala pomeya. Oyi hole pomadhiya, mpoka hadhi kala. Ombaka odhili pa maludhi, puna oontokele, po opuna oondudhe.

Ehala lyanika oondundu, ehala ndoka hali kala omiti dhoka dhashitwa po, dho ohadhi tsa ma mo momahala moka. Ehala ndika olyi na omutenya, ihali mono omeya ga gwana, mo omu na woo nomagmbo.

Etango ohali ningine konima yoondundu omahala ngoka kuna oondundu, oonte dhetango dhika ngele etago taliningine ohadhi monika nawa nethano ndika ohali monika nawa.

Oshikunino shomabanana shaziza nawa omabanana ogeli gasimana oshoka oga talikao kutya momalutu getu uuna tatu gali otagetu etele oovitamine ndhoka tadhi tugitha omalutu getu, omabanana ngaka gaziza nawa haga tsikwa nokutekelwa.

Iimeno ohayi indjipala ngele tayi tsikwa. Ohayi tsikwa nomukalo ngoka omuntu ha fulu oshilambo oshile sha ya mevi, moshilambo moka ohamu yi uuhoho. Iimeno ohayi indjipala, oshoka oyo hayi gandja ombepo ndjoka hayi fudhilwa mo kaantu nokiinamwenyo.

Omeya ogo ga simana. Oga simana ku kehe shimwe. Kehe shimwe ohashi longitha omeya. Omeya oga simana kiinamwenyo, oondjamba ohadhi yi poondama dhomeya nenge puudhiya womeya e ta dhi yi dhi ka nwe.

Oohi dhi li muundama tadhi munwa, ondama mpoka pwa fulwa elambo e tapu tulwa othayila kohi e tamu tulwa omeya. Omu na wo omandoloma ngoka ge li mo gokutula iikulya yoohi. Aantu ohaye ya nokuya ya tale nkene oohi tadhi munwa, yamwe ye na oongodhi taya thaneke.

Embakumbaku olili la simana oshoka ohali pulula omapya nenge iikunino. Ohali endelele ano methimbo ehupi olya mana nale. Embakumbaku ohali eta oompito dhiilonga mokati kaagundjuka. Embakumbaku olyo tuu ndika natango uuna omuntu elina ohaka pululila aantu omapya gawo nenge iikunino, e ta pewa iisimpo.

Aantu ohaa munu oohi, oohi ndhoka hadhi kala uuhi mbuka uushona. Ohawu tulwa muupoto moka mu na omeya, opo waa se. Uupoto mbuka ohawu tulwa oohi mu na omeya ga gwana.

Shihenga shaNangombe ngele ya tilile omeya pevi oha yi eta iikulya. Momeya muka oha mu kala oohi dhoka ha kuti oohi dhevundja. Oohi dhika aantu oha ya yi nduno yatya oonete, oha ya kala oyendji uunene aalumentu oyo ngaa ya talika ko kutya oyo ku nana onete yena oonkondo. Taa nana onete yo yamwe ye na iishongu mbyoka yi na oombululu tayi tulwa oohi.

Onduli oyo oshinamwenyo, shina omayala omandjimbi, omayala gamwe ogu uka kuutokele, ano nditye omwiidhi gwakukuta. Onduli oshinamwenyo oshile, ano oyo oshinamwenyo oshile miinamwenyo ayihe.

Ohi yoshiwambo Ohi yoshiwambo ndjika oya lukwa edhina ndika oshoka oyili momadhiya gaawambo. Ohi ndjika ohayi kala yili momeya ngoka, oyina onyama ndjoka hayi liwa nohi yimwe ontoye lela. Oyina iitungithi mbyoka ya pumbiwa molutu.

Omwiidhi gwaziza nawa ogwo oshipalutha shiimuna, ano iimuna ngaashi iikombo nayilwe. Omwiidhi nguka oguna uundjolowele komalutu giimuna. Ngono gwaziza nawa ohagu vulu oku kukutikwa gukaliwe kiimuna uuna kaa punasha iikulya.

Metewo lyoohi dhino hadhikala moondama aantu Ohaya kutha oonete yakakwatemo oohi dhika moka hayedhitula miiyaha opo yakalandithe nenge yakalye

Uunafaalama woongombe owasimana oshoka oofaalama dhoongombe oha dhi eta oompito dhiilonga kwaamboka haya takamitha oongombe opo yiilikolele ondjambi yawo yokomwedhi. Ongembe oyina woo oshipa shoka hashi zi omizalo. Oyina onyama hayi liwa noku landithwa.

Ohi yOshiwambo ohi ndjika hayi adhika moondama noya lukwa ohi yOshiwambo oshoka ohayi kala momadhiya ngoka geli konooli ano koshitopolwa showambo. Ohi ndjika oya tseyika nawa mokupa olutu uukolele omuntu ngele teyi li.

Oshimeno Welwitchia oshimeno sha simana hashi monika koshihako shoshilongo shetu shaNamibia. Oshimeno shika oshili sha simanekwa, ohashi adhikwa mombuga, osha simanekwa wo omolwa omwenyo gwasho ngoka shi na omule shi li mehala lya pupyala ihashi mono oonte dhetango ashike oshimeno shika oshi na omidhi dhaya muule moka hashi ka konga omeya gasho.

Ongombe osho oshinamwenyo shasimanekwa momuhoko gwaawambo. Ongombe oyina oshikafa shoka ano hashi longithwa onga oshizalomwa, haku zi iikutu hayi zalwa. Ongombe wo oyina omahini ngoka haga liwa unene koohembundangele. Ongombe oyina nayo onyama hayi liwa wo.

Ondaama yi li mehala ndyoka lya fulwa mu na omeya. Mondama moka ohamu pungulwa omeya, momeya moka ohamu tulwa oohi. Aatalelipo okuza koondoolopa dha yooloka ohaye ya okutala oohi ndhoka nkene tadhi munwa, moka hadhi tulilwa mo iikulya.

Oondjuhwa dhili moshikuku dheedhililwa. Oshikuku shika ohashi dhi gamene kaatondi ano nditye kaatondi yoondjuhwa nditye pamwe aafuthi nenge iinamwenyo mbyoka wo ya nika oshiponga ngaashi omayoka. Ohadhi kala dhili mehala lyiikalekelwa hadhi tulilwamo omeya niikulya.

Ondjamba oshinanwenyo oshinene shi vule iinamwenyo ayihe. Oshinanwenyo shino ohashi li omwiidhi nenge uumeno mboka uushona. Osha simana oshoka oshina ooniga ndhoka hadhi longithwa okupanga Pashiwambo moshina onyama ndjoka hayi liwa.

Aataleli ngele taaya okutalela moshilongo shetu ohayahi miihenditho mbyoka yalongekidhwa nale yilipo yoku enditha aataleli. Iiyenditho mbika yilipo yasiikilwa oshoka moondjila dhika dhoku talela omuna iinamwenyo, moka tamu adhika iinamwenyo ngaashi oonkoshi, oonkoshi ohadhi kala dhalala mondjila moka tamu ende aataleli.

Omatama shimwe shomiikwamboga shoka sha simana. Omatama oga talika ko kutya uuna omuntu ta li omatama oha ga e ta iitungithi yolutu molutu lwomuntu. Omatama wo natango oha ga vulu oku landithwa omuntu ta imonene iisimpo.

Uumeno uushona watsikwa momikweyo dhalandulatha no puumeno opweenda omunino gomeya gokutekela iimeno mbika. Kehe pokameno omunino ngoka gweenda pokameno ogwatsuwa ombululu ndjoka tayi piti omeya guuka pokameno opo okameno kakoke.

Omukalo gokutekela iimeno mbyoka yomiikunino, omukalo nguka ogu li nawa oshoka oha gu tekele iikunino omeya ga gwana ngoka mu na omunino gweenda pokati kofoola yiimeno yi na oombululu haku patululwa omeya taga shashamine kiimeno.

Ongombe oyo oshinamwenyo shoka sha simana unene momuthigululwakalo gwaawambo. Omuntu ngele kena ongombe iha kala asimanekwa . Ongombe oyina onyama ndjoka ombwanawa hayi liwa . Yamwe oha ye keyilanditha yi imonenemo iisimpo. Ongombe oyina woo oshikatha shoka hashi longwa shize iizalomwa

Omamanya ga uka mombanda no pevi gomamanya ngaka nenge goondundu dhika ope na sha omeya. Omeya ngoka geli momulonga gomeya, omeya ngaka taga tondoka pokati koondundu dhika.

Iikunino ohayi pumbwa oku kunwa, nenge ano ngele evi tali longekidhwa lyiikunino ohali longekidhwa moofola dhuukililathana. Pokati kofoola nofoola nenge pokati koshilwa noshilwa opuna ehala opo uuna omvula ngele yaloko omeya otaga tondoka ashike moondjila moka itaaga yonagulapo iimeno.

Ondama yokumuna oohi Ondama yi na okathayila ke li kohi. Okathayila haka oko ku keelela omeya kaaga hite mevi ga pwine mo. Mondama muka ohamu kala mu na oohi naantu ohaye ya okutala oohi ndhika, oshoka aantu yamwe oohi kaye dhi shi, inaye dhi mona nale.

Ohi yekende hayi kwatwa momadhiya nenge mooshana oohi ndhika wo natango ohadhi vulu okumunwa etadhi pelwa mo iikulya . Ngele sha koko ohashi ka landithwa ,aantu etaya li

Uushitwe ta wu monika nawa, ehala ndjoka li na oondundu, omamanya ga tanduka, komamanya kwa mena omwiidhi, nuumeno uushona, ehala lyomombuga lina iikogo, lyo ehala ndjika oha li kala lya yenya oshoka iha li mono omata gomeya ga gwana.

Iimeno yakunwa yili momusholondondo yuukililathana nopokati kawo opuna ondjila. Mpoka nande oya tulako omuntu omo heende mondjila moka uuna tatona oshiyimati strawberry. Ohashi kunwa naana momusholondondo moka etashi sikilwa othayila pombanda yi keelele oonte dhetango.

Aataleli ohaya mbomboloka okuza kiilongo yayooloka ta yeya yatale uushitwe. Ohayeya ihe etaya tulwa moohauto dhoka dhilipo nale dhalongekidhwa ndhokuya humbata okuya fala pomahala ngoka taya katalika. Oohauto dhika ohadhi kala dhagamenwa oshoka momahala ngoka ha yayi momakuti omuna iinamwenyo mbyoka yanika oshiponga ngaashi oonkoshi nayilwe.

Oshikunino shalongwa nawa shina oofoola dhu ukilila ,moondjila omuna omeya ngoka taga kuunguluka mo gamwe otaga tekele wo iimeno. Oofoola ndhika odhu ukilathana dho odhi na oshinano shithike pamwe pokati kofoola nofoola.

Aantu ohaya munu oohi moondama moka hamu kala muna omeya oohi tadhi mumwa tadhi tulilwamo iiikulya .Oohi ngele dha koko ohadhiya pethimbo ndono hakutiwa eteyo, mono mwene gwokandama hakutha okanima hoka keli ongonga kena onete nenge oshipe eta yulamo oohi ,ohi ithaneke ihe nadho opo u ulikile woo aataleli oohi ndhoka tamunu.

Oondjuhwa ohadhi munwa miikuku moka hadhi tulwa mehala li ikalekelwa. Ehala ndyoka ohali kala li ikalekelwa opo oondjuhwa dhigamenwe kiilikama. Oondjuhwa ohadhi tulilwa mo iikulya nomeya gokunwa noolamba opo dhikale dhi weteko ngaashi ethimbo lyuusiku.

Oshikunino shaziza nawa shoka shina iiyimati sha sikililwa metala lyina iiti pokati opo yitopolwe yikale yatopolwa nenge pukale puna ehala mpoka omuntu ta vulu okwe enda una ta tekele nenge una ethimbo lyetewo lyathikana.

Oohi dha tulwa muundama womeya, moka hamu kala evi lya fulwa e tamu tulwa othayila kohi, eta mu tulwa omeya, tamu tulwa oohi nelalakano lyokumunwa. Oohi ndhika ohamu ya nande aataleli taa zi kiilonga ya yooloka ta ye ya ya tale oohi. Ohadhi kwathele wo natango aanasikola mbono taya ilongele unene iinima mbyoka ya nika iikwafuta nenge iinima yomeya, oha yeya ya ninge omapekapeko kuundama huka.

Ehala lyokwi nyanyudha nenge ehala lyaataleli ehala ndyoka lya dhingililwa ketungo lyomakuma nopokati meni lyehala moka omuna okandama komeya goku yoga moka omuntu hayi etaka yoga nelalakano ashike lyokwi yuvitha nawa.

Miikunino moka muna iimeno ya kunwa, iimeno mbika ohayi tila etango olindji ano ngele ya mono etango olindji ohayi si nenge yi ke ete itaa yi imi iiyimati yili nawa. Iimeno mbika ohayi kala ya siikililwa moonete dhomuzile.

Oohi ohadhi munwa moondama. Moondama moka hadhi pelwa mo iikulya. Oohi ndhika ohadhi koko nawa , tadhi ningi oonene. Ohadhi kakwatwa mo noonete dhivule okukala, nenge ngele odhindji dhimwe ohadhi tumwa kiilongo yayooloka yopo aantu yiimonene iisimpo.

Oondama yomeya ano elambo lya fulwa etaku tulwa okathaila kohi opo omeya ga pite. Ondama moka omuna oohi dhoka dhili mo tadhi tekulwa, oohi ohadhi tulilwa mo iikulya opo dhi koke.

Odhila yontsa. Odhila yontsa yimwe yomiikadhila. Ndjika oyi hole komiiti kohulo lela kombanda yomuti. Ohayi kala yili pombanda mpoka tayi tala mpoka tayi mono iikulya. Ngele pamwe iikulya oyili pombanda yomiiti nenge oyili pevi. Nopevi oyi wete po nande oyili pombanda.

Onduli oshinamwenyo oshile hashi adhika momahala ngoka ga gamenwa. Moshilongo shetu otu na mo ngaashi mEtosha. Oshinamwenyo shika ohashi nu omeya momadhiya ngoka ge li mEtosha. Ohashi li wo omwiidhi nuumeno. Oshinamwenyo shika oshi na onyama hayi liwa noshipa shoka hashi longithwa okuninga iikutu.

Oohi ndhoka dhi li moondama ohadhi tulilwa mo iikulya e tadhi koko. Shampa dha koko aantu ohaya kutha oonete ye ke dhi kwate mo tadhi tulwa miiyaha e tadhi ka landithwa. Dhimwe aantu ohaya ka lya dhimwe ohaya ka landitha yi imonene mo iisimpo yawo. Oohi dhOshiwambo dha koka nawa.

Iikunino yoohi moka muna omeya gelimo moka gakwatelwamo . Momeya moka ohamu tulwa oohi shimunwe. Oohi ohadhi tulilwamo iikulya, nongele dha koko aantu ohayeya okudhi kuthamo noonete yekedhilyepo dho dhimwe ya kalandithe woo.

Omuthigululwakalo ogwa simana, moka mu na omizalo. Momuthigululwakalo gwAawambo omu na omuzalo gopamuthigululwakalo. Omu na oshikatha, shoka shongombe, omu na wo oontungwa ndhoka dha tungwa moombale hadhi kwatelwa iinima ngaashi iilya nayilwe mbyoka hayi kwatelwa mo.

Uunshitwe wo opala omiti dha ziza nawa dha mona omata ga gwana. Pevi puna omeya taga kunguluka geli komamanya. Omaya ano gomvula shoka tashi ulike kutya omvula oya loka nawa. Eshito olyo opala ngiini.

Ehala lyomatalele po, ano lyoku thuwa po, omuntu ta yi ko naakwanezimo ye nenge nookuume ke. Ehala li li mokuti li li kohi yiihwa ya ziza nawa.

Onkanga oludhi lwoondjuhwa, ano oludhi lwiikwamawa. Onkanga oyo oshinamwenyo sha simana. Ohayi langele omayi e tayi tendula uunkangona wayo. Oyi na onyama ndjoka hayi liwa nohayi vulu wo okulandithwa, uuna omuntu tedhi munu e tedhi landitha i imonene mo iiyemo.

Oonte dhetango uuna tali ningine ohadhi monika nawa. Aatalelipo ohaya mbomboloka okuza kiilando e taye ya ya tale oonte dhetango uuna tali ningine konima yoondundu. Ohaya kala ihe ya gongala mpoka ya tala. Yamwe oye na omathano e taya thaneke.

Eshito ohali opalekwa kiimeno moka muna oondundu , omamanya ngoka ngalondathana hakutiwa oondundu ngadhingililwa kiimeno, iimeno mbika yaziza nawa, iimeno mbika oyina uufo ushona nomidhi dhaya muule opo yivule okuhita omeya kohi yevi oshoka oyili mitopolwa mbyoka yatalikako kutya ihayimono omeya ngangwana.

Oondjuhwa odhili omaludhi ogendji moka tuna oondjuhwa dhomalwaala ga yooloka omuna oondjuhwa dhafa omutoko, dhimwe ooshunga, dhimwe oonduudhe nadhimwe dhina omayala omaluudhe nomatokele nenge dhina omayala ga yooloka. Oondjuhwa odhili dha simana oshoka ohadhi tupe onyama ndjoka hayi tupe omaukolele komalutu getu woo natango ohadhi vala omayi ngoka hatu li.

Omeya gefuta taga monika nawa geli pamwe gatsakanena noondundu nopokati nopokati opwe enda opate, taga monikitha eshito lyoopala.

Okumuna oohi okwa simana, oshoka oohi odho iikulya yaantu. Oohi ohadhi landithwa omuntu e ta imono mo iisimpo ta vulu oku ikwathela koompumbwe dhe. Oohi ohadhi kala dhi li muundama moka mu na omeya tadhi pelwa mo iikulya, opo dhi koke.

Ehala lyoondundu luna oondundu oonene. Opuna oondundu ooshona dho dhimwe oonde . Oondundu ohadhi kala tadhi tanduka omamanya taga gwile pevi . Ehala lyoondundu ehala limwe lya pupyala na unene ihali mono omata gonvula gagwana . Ehala ndika ohali kala owala uumeno uushona ngaashi omwiidhi niimeno mbyoka yomano.

Ombwa yomomeya oshinamwenyo shoka hashi kala momeya mefuta. Ombwa yomomeya oyina omagadhi ngoka haga longithwa haku tiwa ohaga keelele oombepo dha nyata. Omagadhi ogena wo natango oshipa shoka natango hashi longithwa okuzalwa ngele omiya, okokwaako nasho oshipa shoka sha talika ko no sha simanekwa kutya ohashi keelele oombepo dha nyata. Nonyama wo yawo ohayi liwa.

Omukalo gwokukwata oohi dhomomeya omukalo gonete. Onete oyo ndjoka yalongwa mufagalala yina uumbulu uushona wokupita omeya. Onete ohayi nanwa kaantu yehi kondeka yamwe oyeli mooha yamwe oyeli komeho nagumwe hakala pokati eyi thindila kohi opo oohi kadhi pite kohi yonete.

Uushitwe tawu monika nawa muna oondundu kuna iihwa iinene nuushwa uushona moka muna omano. Otayi monika yaziza nawa.

Omagumbo gomakuma ga tungwa noondhopi geli kehala lyoondundu, oga tungwa pevi lya elekana ko oku na oondundu. Okuna uumeno uushona, omano osho wo uuhwa uushona noohauto.

Evi lyomamanya ohali mene/ohali vulu wo okumena iimeno, opena iimeno mbyoka ano yashitwa yina omidhi hadhivulu okupita momamanya moka dhihitilile dhihe kohi dhikakonge omeya. Iimeno mbika ohayi kala unene yimwe po kayina omafo oshoka oyili momahala ngoka gatalikako kutya omahala ngoka kagena, ihagamono omeya gagwana.

Onduli oshinamwenyo ,oshinamwenyo shika ohashi kala mokuti oshika omo muna iikulya yasho ,ohash lile mo omiti niimeno oshili oshinamwenyo shimwe oshile miinamwenyo nenge nditye miiyamakuti ayihe .

Okukwata oohi wuna okambamba hoka ka longwa momukalo gokanete. Okambamba haka ohaka tulwa momeya etaka zimo kena oohi. Oohi ndhika oho kedhi landitha ngele odhindji nenge dhimwe woo natango oho ka lya.

Omamanya gathethengwa nawa noga yelakana nawa , haga adhika momahala ngoka ga nika ombuga. Ohaga kalamo gamwe ogena omakololo omuntu ota vulu oku pitako kohi yekololo.

Ondama yina omeya ngoka gomvula omeya ngaka gakwatelwa mondama moka ogeli gasimana uunene haga longithwa okulongitha oompumbwe dhomomagumbo okutekela iikunino osho woo okunuwa kiinamwenyo.

Oohi dhili mokandama, mokandama moka muna omeya, muna oohi dhilimo tadhi yogo, tadhi munwa. Oohi dhika dha tulilwa mo iikulya opo dhikoke, oohi dhika ohadhi liwa, dhimwe ohadhi kalandithwa.

Iimeno oha yi kunwa manga muupoto, e ta yi tulilwa mo omeya numavi, nuuhoho. Oha yi kala ta yi tekelwa yi li muupoto moka. Uupoto ongaashi, ooshako nenge oopulastika. Oha wu tsuwa oombululu kohi, opo omeya ga pite mo.

Aanafaalama yoondjuhwa otaya eta oompito dhiilonga mokati koshigwana. Moka muna aaniilonga yawo mboka haya mono ondjambi yokomwedhi ya ka kwathele aakwanezimo. Oondjuhwa wo natango ndhika ohadhi landithwa moka wo natango aanafaalama mbaka haya ilikolele iiyemo.

Omabanana ogo gamwe gomiimeno mbyoka ya simana. Ohage tu pe iiyimati mbyoka ya talika ko kutya oyi na uukolele momalutu getu. Omabanana ohaga tsikwa gu ukilila ge li melandulathano e taga kala nokutekelwa, opo ga koke.

Oshikunino shoshimeno shomatama . Omatama ga ziza nawa ga thikama gu ukilila ga tulako omagongwa ga endjelela . Omatama geli momuzile ga siikilwa komuzile tagu keelele iimeno koonte dhetango .

Efuta lya tsakanena kumwe noondundu. Shika oshi li pehala ndika oli li lya simana naatalelipo ohaye ya okutala nkene efuta lya tsakanena kumwe noondundu. Nopokati kefuta noondundu mpaka opu na opate ndjoka ya kwatakanitha oondoolopa noondoolopa, opo hapu ende iiyenditho uuna aantu taya yi koondoolopa dha yoolokathana.

Ehala lyoku thuwapo nenge ehala ngaa lyoku talelapo uuna omuntu ahala oku inyanyadhu nenge u uvithe omwenyo nawa , pehala mpoka pena iipundi niitafula yili pondje mpoka pena noolamba dhilipo dha tema unene ethimbo lyokomatango nenge lyuusiku.

Onete yokukwata oohi muundama moka muna oohi tadhi munwa, Onete ndjika oya longwa yina uufulafula mboka onete ngele ya tulwa momeya uufulafula mboka ohawu kala kombanda yo oshipa yonete tayi kohi yi kayule ko oohi.

Efuta lyo onzo yopawushitwe. Efuta mpoka pena omeya ngoka haga kala geli pehala mpoka haga nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo. Omeya gefuta ohaga kala ethimbo limwe hakutiwa ogapindjala ano omakuthikuthi haga kala ogendji, tagiithenge kumwe go omeya gamwe oguuka mombanda.

Opu na uudhila womomeya. Uudhila womomeya mwakwatelwa mboka wu na oongolo oonde, ano hadhi ithanwa ooKamutoka kanyandi. OoKamutoka kanyandi. ondhila ndjoka hayi napa pomeya yi na oongolo oonde.

Oondjuhwa odha simana. Onyama yondjuhwa oyo onyama ndjoka ya talika ko kutya otayi etele olutu uukolele. Kayi na nande osha oshiwinayi tayi etitha molutu. oondjuhwa uuna omuntu e kedhi landitha, ohi ilikolele mo iimaliwa uuna e dhi landitha.

Iimeno ohayi opalekitha eshito moka tuna oondundu dha dhingililwa kiimeno dha ziza nawa. Iimeno mbika omwa kwatelwa oomwiidhi nomano. Iimeno mbika oyina omidhi hadhi yi muule dhika nane omeya kohi yevi.

Uuyuhwena tawu munwa. Uuyuhwena ohawu muna mehala moka wa kuthwa ko kooyina. Ohawu tulilwa mo iikulya nomeya opo wulye wo wu koke wu vule natango oku ka ninga oondjuhwa oonene shi vale omayi nenge wo dhimwe dhika landithwe po.

Oondama ndhoka dha fulwa, dhili mevi moka mu na omeya, mwa tulwa oohi nelalakano lyokudhi muna. Ohadhi tulilwa mo iikulya naantu ohaya zi koombinga dha yooloka, yamwe wo haya zi komanongelo hoka, unene kiiputudhilo yopombanda yeye ya tale nkene oohi tadhi munwa, yo taya umbile mo iikulya.

Omeya ano nga hakuti egwo lyomeya .Omeya ta gazi momulonga . Omeya ngaka omeya gomvula ta gazi momulonga guli pombanda taga idhenge komamanya gu uka pevi go taga dhingoloka natango momulonga taga idhenge komamanya gu uka pevi.

Kafute kanenganga edhina lyoOnkoshi ndyoka, Aawambo yeli tanga nalyo nenge yeli luku. Onkoshi oyili yanika oshiponga mokati kaantu nokinamwenyo oshoka oha yili onyama yaantu noyiinamwenyo. onkoshi oyina oshipa shoka hashi zalwa unene kaAkwanilwa nenge kaAleli, nomagadhi wo haga gwaya kaAkwaniilwai nenge kaAleli.

Oohi dhili moneya tadhi dhana noku inyenga nawa. Oohi ohadhi landithwa nokumona iiyemo. Odha simana oshoka odhina uundjolowele momalutu getu.

Ehala lyoku talelwapo ndyoka lya longwa pomukalo goma kuma eta lyi tulwa oondunda pombanda yoohozi. Ehala ndika ohali nana aataleli okuza kiilongo yayooloka. Ohaga kala wo natango gamwe oombelewa dhepangelo dhasimana mpoka puna omapandela giilongo yayoloka geli gatatu mwakwatelwa lyaNamibia.

Ohi yOshiwambo ohi ndjoka hayi adhika moondama nenge momadhiya geli moshitopolwa shanooli. Ohi ndjika ohayi koko hayi ningi onene. Oyina olwaala oluluudhe kombunda nolwaala olutokele meni, oyina omushila, oyina wo omutse ngoka guli ko omukukutu.

Ongeshefa yomatama oyo yimwe yongeshefa tayendelele , ongeshefa ndjika otayi eta ompito dhiilonga mokati koshingwana, oongeshefa ndhika dhomatama otadhi eta natango iikulya popepi naantu.

Oshikunino sha ziza nawa, sha mona omeya ga gwana, sho osha mona iikulya ya gwana ano nditye sha mona uuhoho. Iikunino mbika ohayi tu kwathele, yo ohayi kala iikulya yetu ,ohamu zi iikulya yetu mbyoka hatu li momagumbo getu yimwe wo ohatu landitha, yimwe wo ohatu tumine kondje yiilongo yika landithwe.

Oshikuki sha mbakwa nawa, sha longekidhwa nawa mesiga. Ohashi monika nawa sho osho oshitoye. Shika ohashi liwa pomahala genyanyu, piituthi yenyanyu, iituthi yohango, iituthi yevalo, iituthi yekoleko niituthi tuu yilwe mbyoka yenyanyu nehambelelo.

Opena omukalo ngoka gwatalikako kutya ogo kamana gokutekela iimeno omukalo gopayipi. Omukalo nguka oopayipi ashike dha dhingoloka nana pomakota giimeno po pena uumbulu mboka tawu shashamine omeya pomakota giimeno. Iimeno ohayi koko tayi endelele yowoo omukalo nguka ohagu upitha omeya ihagu longitha omeya ogendji.

Iikunino oyili onga oshilyo shuuhupilo moshilongo shetu unene. Otwiikolelela unene miikunino moka hatu mono iiyemo kombinga yiikulya nenge hatu likola mo iilikolomwa yetu mbyoka twa kuna, tatu ke yi landitha opo tu mone mo oshimaliwa shi kandule po oompumbwe dhetu.

Omagumbo ga tungwa ano komahala nga ganika ombuga omahala ngoka gatalika ko kutya omahala ngoka ihaaga mono omvula yagwana go omahala wo natango gena uupyu owundji. Opena wo omagumbo ga tungwa pooha noondundu.

Okombitha yopashinanena ,okombitha ndjono hayi monika mpoka hapu yalwa okayaha kena uufoloko nokakopi keli po ,mpoka muna uuluko hawu longithwa nokataafula kena omandjembele iinima mbika iinima mbyoka yina uukolele molutu lwomuntu mpoka mwa kwatelwa omandjembele ,omaapela noomboloto nayilwe.

Omahala gomondoolopa ano ehala lyomodoolopa lina omatungo ga londathana nohaga monika lela pamuthika lela omwaanawa. Omahala ngoka ohaga nana aataleli. Omahala ngaka ohaga nana aataleli okuza kiilongo niilongo.

Aawambo oye mu tanga ya ti:"Ndjamba mupawula oshihwa." Ndjamba mupawula oshihwa nenge ondjamba oyo oshinamwenyo sha simana miinamwenyo ayihe. Oshinamwenyo oshinene shi vule iinamwenyo ayihe noshi na oonkondo. Oshinamwenyo shika osha nika oshiponga mokati koshigwana. Moshilongo shetu oshinamwenyo shika oshinamwenyo shi ikalekelwa kehala ndyoka lya gamenwa. Oshi na omayego ngoka haga kuthwa ko noga simana unene.

Oondama dha tulwa po dhokupungula oohi odhili dha simana unene. Oondama ndhika oha dhi nana woo naanasikola nenge ndi tye aayilongi mboka ta yiilongo kiiputudhilo ya yooloka, yo pombanda tayi ilongele unene iikwameya ano iinima yomomeya yo yanika oohi, oha yeya ya ninge omapekapeko ngawo koondama ndhika.

Otu na omaludhi goondjuhwa, oondjuhwa oontokele odha tseyika nawa kutya oludhi ndoka ha lu munwa nelalakano lyokuvala omayi. Oondjuhwa ndhika odha tseyika nawa hadhi vala omayi ogendji lela. Omayi ngaka ohaga landithwa naantu taya ka landitha yi imonene mo iiyemo nenge taya ka lya.

Omeya oga pumbwa okukwatwa nawa oshoka oga simana nethimbo limwe ohashi eta omvula yi kale inayi loka. Omeya ngoka ohaga pungulwa muundama. Uundama mbuka hawu fulwa mevi, tawu fulwa elambo enene omeya ngoka opo ga kalekwe mo ga vule okulongithwa pethimbo lyokwenye pethimbo ndyoka omvula ya hula okuloka. Omeya ohaga longithwa okutekela iimeno, okulongitha moopumbwe dhomomagumbo nenge okunuwa kiinamwenyo.

Onkambe oshinamwenyo shi li palupe lwoondoongi. Oshinamwenyo shika oshi na omushila omule ngoka hagu longithwa unene kAawambo miituthi yoohango , ano haku tiwa omushila. Omushila nguka ohagu longithwa unene kaantu ngele taya dhana iituthi yomanyanyu ngaashi oohango. Onkambe oyi na wo nonyama hayi liwa.

Iikunino ano nditye uukunino mboka wuna uumeno mboka uushona ano nande oongala ohadhi tila omutenya, iikunino mbika ohayi kala yadhingililwa noonete yii gamene koonte dhetango dhoka ngele dhaningi odhindji ohadhi fike po iimeno. Oonete dhika ohadhi gamene iimeno yetu koonte dhetango oshoka otuli moshilongo shina omutenya ogundji unene.

Omamanya omatokele ha ga adhika moondundu . Omamanya ngaka oha ga kala geli miitandu mbyoka ya tanduka koondundu hoka . Oha ga tanduka unene komvula nenge pamwe kwali mwamena omiti ndhoka hadhi thiminike omidhi dhadho momamanya moka hashi etitha omamanya ga tanduke miipambu mbyoka iishona.

Oohi ndhika hadhi kala dhili moondama odhina ethimbo lyadho ngele lyathiki dha koka dhathika pethimbo ndyoka dha pumbwa oku kakwatwa mo. Aantu ohaya kutha oonete etayi momeya yaka yulemo oohi ndhika.

Uunshitwe owo opala mpoka pu na omahala ngoka geyimweneneno, ano omahala mpoka omuntu to yi po e to futu oshimaliwa e to longitha ehala lyawo ngele owa hala okutyapula ethimbo wu li naanegumbo lyoye nenge ongoye awike to kuutumba poshipundi shoye e to etelwa iikulya yoye mbi to li nenge oshikunwa shoka wa hala okunwa.

Omukala gokutekela iimeno, omukalo ngoka omupu nohagu hupitha omeya, ihagu longitha omeya ogendji piimeno ngele to tekele, oshoka omeya ogendji piimeno oga nika oshiponga, oshoka ohaga dhipaga oshimeno nenge oshimeno shiha ka ime iiyimati yi li nawa.

Iikunino yokumuna oya simana. Iikunino yokumuna moka mwa kwatelwa oshikunino shokumuna Oondjuhwa osha simana noshili tashi endelele moshilongo shetu shaNamibia. Iikunino mbika ohayi tupe onyama ndjoka hayi a ndjakanekwa miitopolwa yetu moshilongo no kondje yoshilongo. Oha kuzi wo omayi ngoka ga talika ko gena uukolele mo malutu getu, ngoka natango haga andjanekwa moshilongo shetu no kondje yoshilongo.

Ompinda oshinamwenyo shili momahala gi ikalekelwa ano omahala ngoka gepangelo ga gamenwa. Ohayi nana aataleli okuza koombinga adhihe dhevi. Oshinamwenyo shika oshili shanika oshiponga otashi vulu oku eta eso. Oshinamwenyo shika oshina ooniga ndhoka hadhi longithwa unene dhasimana.

Onduli oshimwe shomiinamwenyo nenge ndi tye iiyamakuti mbyoka yi li momahala gi ikalekelwa moshilongo shetu. Onduli oyo oshinamwenyo shimwe oshile, shi na othingo onde, hashi laalele pombanda yomuti nokulya uufo mbwiya uutalala nowa ziza nawa wu li pombanda yomuti. Oshinamwenyo shika ohashi nana aataleli. Oshi na onyama natango hayi landithwa tu imonene mo iiyemo Oshi na natango oshipa shadho shoka hashi longithwa mokuninga iiyata.

Miinamwenyo yetu mbyoka yopamuthigululwakalo gwetu mbyoka tweedhilila, omwa kwatelwa ongombe. Ongombe oyili ya simana unene, mOshiwambo otwa itayela kutya omuntu ngele kena ongombe ina simanekwa. Ongombe oyili ya simana unene nomuntu ena ongombe owa simanekwa. Kongombe ohaku zi omahini ngoka haga liwa kaantu, ohaku zi wo natango iikatha hayi longithwa onga iikumbatha, ko oko wo hoka haku zi onyama onga oshikulya shaantu.

Omukanka. Omukanka oshinima shoka aantu haya kutha onga iihupulo nenge omatemo etaya fulupo etaya endithapo omunino ngoka hagu andjaganeke miikunino opo omeya ga ye kiikunomwa mbyoka yakunwa miikunino moka.

Iikunino yoondjuhwa otayi yambapaleke oshigwana shetu, mpoka aanafaalama mbaka yena iikunino mbika yoondjuhwa tayi ya etele iiyemo . Mokulanditha oondjuhwa dhika otayi ya etela iiyemo, mo kwiikwathela oofamili dhawo ,yo noho natango otayi eta woo natango omweelelo mokati koshigwana . Ano oondjuhwa dhika odha ningwa onga iikulya yetu yaakwashigwana dho odhina uundjolowele nuukolele nge ta shiya pawu haku.

Omuwambo okwi itanga ati “ku na mutanda ku na ngombe”, ano nena ngele ku na ongombe owa talika ko kutya ino simana. Ongombe oya simana uunene momuthigulwakalo gwetu gwaawambo. Naa mboka yedhina ohaya kala ya simanekwa.

Owuna mpoka wahala okukatyapula efudho lyoye? Ngele pamwe onofamili yoye nenge onaanegumbo yoye. Moshilongo shetu Namibia otuna mo omahala gi ikalekelwa, ano omahala gowina ga ningilwa aatalelipo nenge owi iyadha moNamibia ihe owahala ehala mpoka toyi, moka toki iyanyudha nofamili yoye naanegumbo yoye, omuna omahala ogendji ga yooloka, moka muna uundama wokumbwinda.

Iikunino yikwamboga. moka tuna iikunino yikwamboga moka tuna iikwamboga pyoka hayithanwa okembendji. Oshikwamboga shika oshili pamaludhi go mboga shoka sha simana uunene komaluntu getu hashi twetele oovitamine momaluntu getu ohayi kunwa miikunino tayi landithwa okuyeta iiyemo moshilongo shetu yimwe ohayi tumwa kondje yo shilongo.

Uunafaalama owa simana oshoka ota weeta iikulya mokati koshigwana moka puna aanafalama yena iikunino yaziza nawa yasiikilwa koonete dhoka hadhi keelele oonte dhetango.

Momuthigululwakalo gwetu gwaawambo otu na mo omagumbo getu go pamuthigululwakalo. Omagumbo getu moka mu na oondunda dha tungwa pamuthigululwakalo anho nditya pashiwambo e lela odha tungwa niiti mbyoka hayi tetwa komiiti etayi dhikwa nawa nawa ongonga eta pu ende oshiti shimwe shili pokati ano sha kambwa ,pombanda huka ohatu tula ko ondunda ndjoka ya tungwa momwiidhi ya dhengelwa kiiti.

Namibia oshilongo shetu shoka sha egulukila aateleli po, noshi na aantu oyendji haya mbomboloka okuya koshilongo shetu huka. Oshilongo shetu oshi na omahala ngoka ga simana oku eta aataleli po. Otu na mo oondundu, otu na mo nee uuna taye ya komahala getu hoka, otu na mo iiyenditho mbyoka ya nuninwa owinawina yoku enditha aataleli po, ya gamwenwa egameno kamana. Omutaleli po teya okuli megameno lela.

Ongombe oshimwe shomiinamwenyo mbyoka hayi munwa yi li momagumbo getu ano ye edhililwa, oshoka oya talika ko inaayi nika oshiponga. Oongombe ohadhi kuthwa omahini ngoka haga kala onga iipalutha unene momagumbo getu, natango ngele omahini oga ningi ogendji ohaga ka landithwa aantu yi imonene mo iiyemo yawo.

Moshilongo shetu Namibia omu na iinamwenyo ya yooloka mbyoka yili momahala ngoka giikalekelwa, iinamwenyo ya tulwa ano megameno. Otu na mo oshinamwenyo onduli, oshinamwenyo shili po oshile, shi na othingo onde, shoometa lela oonde shuuka mombanda. Oshi na omalwaala ga yooloka nohatu shi longitha oshipa sha sho, omalwaala ga sho okuninga iiyata noshi na wo natango hatu vulu okukutha ko onyama ndjoka hayi li wa. Ohashi nana aataleli po.

Otu na mo omilonga moshilongo shetu mwa kwatelwa Kavango, Kunene nenge Zambezi, okutotha mo ashike dhilwe. Omilonga ndhika odhili dha simana mokati ketu. Momilonga muka omu na iinamwenyo yayooloka, mbyoka wo hayi nana aataleli. Omulonga ogu li wo natango oonzo dhomeya kaakwashigwana, ohagu gandja omeya kaakwashigwana oshowo kiinamwenyo. Mo momeya muka natango omu na iikulya yaakwashigwana ngaashi oohi.

Onzi osho oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka ya simanekwa, molwa ehokololo lyasho ndyoka li shiwike nawa lyomombiimbeli kutya oshinamwenyo shimwe oshiyapuki nkene shi li po. Aanafaalama yoozi ohaya vulu okudhi landitha po e taya imonene mo iiyemo. Koonzi ohaku wo olufufu ndoka halu longo iilonga oyindji moka mwa kwatelwa oombindja, nayilwe.

Oondundu odha dhingililwa kiimeno, uumeno mboka uushona oshowo iimeno mbyoka iinene. Iimeno mbika ohayi hiti, omidhi dhayo ohadhi hiti pokati komamanya mpoka, e tadhi yi kohi keyi dhika konge ko omeya.

Ongombe oya simana unene momuthigululwakalo gwetu gwaawambo. Ongombe ngele omuntu ena ongombe oha kala a simanekwa. Ongombe oyina onyama ndjoka ya talikako kutya onyama simana noonkondo nopiituthi oyindji konyala iha pu kala inaapuliwa ongombe. Ongombe oyina omayinga haga longithwa oku kola oongongo, oyina woo natango iikatha hayi longithwa oku za omiya dhoka hadhi za lwa kaamati nenge kaakadhona nosho ganda shoka hashi za lwa natango.

Omvula ngele yaloko eteyo ohalikala lili nawa. Aantu ohaya likola iilikolomwa yawo momapya mwakwatelwa iilya yomahangu nenge iilya wala ,omapungu omakunde, oontanga , niikwawo yilwe . Mbika ohayi kala onga iipalutha nuuna yakala oyindji ohayi kalandithwa aantu yi ilikolelemo iiyemo.

Iimeno ohayi opalekitha eshito. Mpoka pu na iimeno, omiti dha ziza nawa noshowo oondundu dhi li moshilongo shetu. Mbika ohayi opalekitha oshilongo niikogo yi li kombinga hwiya ka.

Eshito olyo opala moka tuna mo omahala ngoka haga adhika miitopolwa yimwe yomoshilongo shetu moka muna oondundu. Oondundu ndhika ohamu kala muna iihwa, iihwa mbika yomano oshowo natango omiti ndhoka dhili mo ngaashi omikwa. Omikwa mbika oyo hayi kala momahala muka oshoka omahala ngaka oga talika ko ga kukuta noonkondo kagena omeya go ihaga lokwa omvula ya gwana.

Iimeno ohayi kunwa muupoto uushona. Muupoto moka ohamu tulwa omavi, uuhoho noonkenya moka onkenya ndjoka hayi etapo okameno noshowoo omeya. Uupoto mbuka ohawu tulwa ihe momeya moka wi ikalekelwa, moka itaawu mono oonte dhetango odhindji . Omuna wo ehala ndyoka hali thigwapo opo iimeno mbyoka yikoke.

Iikaleka kokule nokutete po omuiti nenge ano wuninge sho totete po omuti gumwe ngoye oto tsike omukwawo, ngaashi tse momuthigululwakalo gwetu gwaandonga otuna omagumbo getu ngoka twadhika niiti ano go pamuthigululwakalo, onkene ano oshi li sha simana sho totete po omuti ngoye oto tsike gumwe, oshoka omiti odhi li dhasimana unene.

Uuyuni otawu ende wu uka komeho, sho oshowo nehumokomeho olyu uka komeho. Aanafaalama ngaashingeyi itaya longo we nuudhigu, iilonga yawo ya ningwa iipu. Opu na omambakumbaku ngoka ga longwa gokulonga po iilonga mbyoka yomoofaalama.

Omeya ohaga pumbwa okukwatwa nawa, ano mono tu na omeya haga kala ge li moondama. Omeya ngaka ohaga pungulwa moondama, ga ningila nande okunwa nenge hamu munwa oohi, nenge gamwe ogokutekela iimeno. Omeya ohaga kala moondama ga topolwa.

Omeya oga pumba noonkondo noga pumbwa okukwatwatelwapo ngele ga monika ,ngele omvula ya loko nawa aantu ohaya fulu omalambo taya tulako ano oonayona kohi eta yedhi tulako nawa niiti opo ya kwatelemo omeya. Omeya ohaga kala nande ogokunwa nenge gokulongitha nande omomagumbo nenge miikunino yamwe ohaya tulaml nande oohi dhokumuna.

Oonzo dhopaushitwe odhili dha simana moka mwa kwatelwa oondundu. Oondundu dhika odha simana unene ohadhi vulu okunana aataleli okuza kiilongo ya yooloka. Oondundu wo natango ohadhi etelele natango iikwamina moka natango aantu haya vulu yeye yaninge oomina moka hamuzi eliko lyoshilongo. Oondundu odha talikako kusha odhili uuyamba wiikwamina.

Omeya ngele ga ningi ogendji ano nditye omeya ngele omvula ya loko nawa ohayi etelele efundja, efundja ohali kala lina oohi, ano oohi aakwashigwana ohaya kutha oonete etaya dhike momeya moka ya ya Kwate oohi dhawo dhoku Lya yo yamwe yaka landithe ya ilikolelelo mo iimaliwa .

Eshiti ewanawa na olya opala, omeya geli momulonga ga dhingililwa komamanya, ohashi monika nawa, uunene ehala hali nana aatalelipo. Omeya ngaka ohaga nuwa kaakwashigwana, gamwe wo ohaga kala omeya giinamwenyo uunene mbyoka hayi kala momahala ga nika oondundu.

Ohi yOshiwambo oyimwe yoohi dhetu ndhono hatu mono momadhiya nomiishana. Oohi ndhika ohadhi ya uuna omvula ya loka unene. Uuna omvula ya loka unene ohatu likola oohi dhetu dhOshiwambo. Ohatu kala wo shampa omvula ya loko twa ninga uundama, opo oohindhika tuke dhi lye wo natango komvula ya landula ko. Ohatu ningi uundama moka hatu dhi pungula.

Ehala ltokuthuwa po nenge lyoku iyuvitha nawa wuuvithe ngoo omwenyo gwoye nawa mpoka wuli puumeya watalala nawa uuna wuli po toyi mo toka yoga nenge ngweye wuli ngaa pokapundi koye nenge pokatala koye wasiikilwa omwenyo gu uvite ombili shili to dhimbwa ayihe mbyoka wa ninga to zipo wuuvite nawa komwenyo.

Momuthigululwakalo gwetu otuna mo iikulya Yetu yoshiwambo, moka tuna mo ondjuhwa hayi kala ya telwa yili metiti, noshowo oshimbombo shoka hashi telekwa shili pokayaha nenge pelilo. Oshimbombo shika nenge ondjuhwa ohayi telekelwa uunene pomahala ngoka ga simana ngele nande aayenda noshowo nande piituthi mbyoka yoohango, yomashasho nenge yomavalo.

Omahala gomatalelopo, ehala ndyoka lyeimweneneno ge li po gomatalelopo ga tulwa pomuthika gwa hongwa miiti nenge miipilangi. Mpoka pu na iitaafula niipundi.

Ehala lyi ikalekelwa ndjoka lina omeya . Omeya gayela nawa ngoka pena iipundi yili kooha aantu ngele ya hala oku inyanyudha oha yeya ihe pehala mpaka etaya yogo momeya muka. Omeya ngaka kageshi omale nande ,nomuntu ngele ta yogo oha yogo ihe eta ka kuutumba puupundi wuli mpee nenge okuna sho talilepo nokakunwa ke ha talilepo elalakano olyo ku iyuvitha nawa.

Aataleli haya mbomboloka kuza kiitopolwa yayoloka, komanenevi gayoloka tayeya okutalelapo pomahala goondundu. Oondundu evi ndyoka lya gongelwa kombepo etaliyi mombanga lela naataleli ohayeya yeli moohauto tayeya yatalele omahala ngaka.

Iikulya oyili unene oshinima sha simana, unene ngele tashi ya kwaambyoka hayi munwa. Otu na mo okumuna ano koondama dhoohi, omakende atu ga mono moondama dhetu dhika dha simana , tadhi gandja iikulya kaakwashigwana. Oondama dhika natango odhili wo tadhi eta oompito dhiilonga, omuntu ngele okwa iyadha ena ondama ndjika oha kala ena aaniilonga mboka heya futu, nokwiikwatha noshimaliwa shoka.

Ongombe oya simana unene. Momuthigululwakalo gwetu gwAawambo omuntu ngele okuna oongombe oha kala a tumbalekwa nokwasimanekwa. Ongombe oyi na oshipa shoka hashi zi ko hashi vulu okuyalwa ku ze iikutu, nenge okuna omayinga haga vulu okulongithwa natango uuna aantu taya kolo omagongo. Ongombe wo ndjika oyi na onyama hayi liwa.

Otuna ehala hali ithanwa ombuga. Ehala lyombuga ndika ehala limwe ndoka hali kala lya pupyala lyo olyina enota oshoka ihalyi lokwa omvula ya gwana. Mehala moka haimeno ayihe hayi tsama mo omuna ashike iimeno yimwe yimwe oyo hayi tsama mo oshoka ehala ndika ihali mono omata ga gwana lyo olyina omutenya ogundji unene.

Iikunino yuuyuhwena moka uuyuhwena hawu kala wu li mo tawu munwa wa edhililwa mehala lyawo wuli mo owo awuke wa patelwa mo nduno hawu kala watulilwa mo omeya niikulya, shika ohashi endelelitha uuyuhwena opo wu koke.

Iilikolomwa yetu yomomapya moka mwakwatelwa iilya , oofukwa, omapungu nomakunde. Mbika oyo iilikolomwa yetu hayi zi momapya getu moka hayi tu etele iiyemo. Omuntu ngele okwa kola oyindji oha vulu aka landithepo. Ohayi kala wo onga iikulya yakwashigwana megumbo naanegumbo oha kala ano ohayi kala onga hupilo waanegumbo.

Iikuku yoondjuhwa, oondjuhwa odhili dhasimana, moka tuna oondjuhwa dhayooloka omaludhi nomaludhi, oondjuhwa oonduudhe noondjuhwa oontiligane moka hadhi kala dhili miikuku yadho dha tulilwa mo iikulya nomeya gokunwa. Ohadhi zi oonyama ndjoka hadhi liwa ihe ohadhi vala natango omayi ngoka haga liwa go ohaga landithwa wo.

Iikunino oyo hayi tu palutha, omo twi ikolelela yo ohayi tupe iikulya yetu moka tuna iikunino yetu mbyoka yomapungu. Omapungu ogeli ga simana unene oshoka oha ge tupe oovitamine odhindji ano ndhoka hadhi tu etele uukolele momalutu getu. Ohatu vulu woo natango ngele twe ga likola ogendji tu kega landithe twi imoneneml iiyemo yetu tu gwanithepo natango oompumbwe dhetu dhilwe dha kehe esiku.

Iikunino ano ndi tye oondama moka aantu taya munu oohi, ohadhi kala ihe dhi li momahala ngoka gi ikalekelwa, ge li mehala lye edhilwa, oshoka ngele inali edhilwa opu na mboka ye hole okuguma iinima yaantu, ano mboka ihaya tila iinima yaantu. Miikunino muka oohi ohadhi kala mo tadhi pelwa mo iikulya, opo dhi koke.

Ehumokomeho lyetu adha moshilongo shetu Namibia. Tuna mo omambakumbaku, omambakumbaku ngaaka otage tu pululile omapya taga longo lela taga endelele methimbo efupi epya lyoye olya pululwa lyapwako. Ota ga yambidhidha shili go ota getu kwathele opo methimbo ehupi tu longe nuupu. Go otaga yambidhidha wo natango kaanangeshefa sho taya landa omambakumbaku taya likolamo iiyemo shota pulula momapya yota monomo iiyemo yota kutu wo aanilonga mboka taa pulula yeli komambakumbaku taya hingi.

Uudhila owuhole pehala ndjoka ndjiikalela ano mpoka kaapuna unene aantu oyendji tayeende, uudhila otwaadha wuli pooha dhomilonga nenge pooha dhefuta ,ohawu kala wuli mpoka wo tawu kongo uukulya wawo mboka hawu kala wuli pooha dhomeya nenge wuli momeya wo tawu nu woo omeya, ohawu monikitha eshito nawa nolyoopala.

Moshilongo shetu otu na oshinanwenyo ongolo, ongolo oshinamwenyo hashi adhila miitopolwa mbyoka yili moshilongo shetu. Momahala ngoka giikalekelwa gepangelo nenge gopaumwene moka hamu adhika iinamwenyo mbyoka ya gamenwa. Ano mbyoka yatalikako kutya yanika oshiponga mokati koshigwa naamboka inayi nika oshiponga oya pumbwa okwi kalekelwa. Ohayi tupe onyama hayi vulu okuliwa, yo ohayi nana wo aatalelipo.

Oondundu oonzo dhetu dhopaunshitwe ndhoka dha simana dho ohadhi opaleke eshito. Otu na mo iitopolwa mbyoka yi na oondundu. Aantu yamwe ohaya kala nduno taya yi ya ka londe koondundu, opo ya ki inyanyudhe nawa. Shoka shi li wo sha nika oshiponga kombinga yimwe, oshoka moondundu moka omu na iilikama ngaashi omayoka ano oombome nomayoka wo galwe ngoka ga nika oshiponga. Shampaa we li lyata otali ku li notali vulu oku eta eso.

Omuna iikunino yomambanana. Omambanana oyo yimwe yomiiyimati mbyoka ya simana unene kuukolele womuntu. Opuna iikunino yomambanana ngoka haga tsikwa, e taga tekelwa nawa opo ga tule ko omambanana ngoka haga liwa, go gamwe gaka landithwe wo.

Eshito olyo opala ngiini, uunshitwe wetu otau monika nawa moka Pena iihwa yetu ua ziza, ya ziza Kela nawa shili ra yimonika. Miihwa moka omuna ondjila ndhoka dha kwatakanitha komahala nomahala, moka ha mu ende anntu. Omahala ngaka ota ga monika ga ziza nawa pethimbo ndjoka lyomvula.

Embakumbaku olyo limwe lyomiiyenditho mbyoka hayi pulula omapya. Embakumbaku olya talikako hali longopo iilonga lela tali endelele methimbo owala efupi epya olyapululwa nale lyapwako. Embakumbaku olina omatemo ngoka ha gayi muule wepya. Talifuvula lela uuhoho kohi wuye kombanda opo iilya yimene

Ofaalama yoongombe oyili ya simana. Ofaalama dhoongombe ndhika ohadhi tu pe omahini ngoka hatu vulu okulya. Oofaalama dhoongombe ndhika wo natango ohadhi tu pe onyama, natango ohadhi e ta oompito dhiilonga mokati kaagundjuka.

Okumuna iinamwenyo okuli kwa simana, ano aanafaalama oyena taya munu iinamwenyo mbyoka mwa kwatelwa oongombe. Oongombe dhika odhili onga onzo yomahini, ngoka haga liwa gamwe ohaga landithwa nonyama woo natango ndjoka hayi liwa yo yimwe tayi landithwa.

Omahala gomoondolopa omahala ngoka haga monika nawa. Nomahala ngoka aantu oyendji ngaashi uuyuni wuuka keputuko otaya mbombolokele yeendele pamwe neputuko. Omahala ngaka opuna omahala ngoka gatungwa nomakuma geli pefuta. Mefuta moka muna oombautu noosikepa dhokukwata oohi.

Oonzi iinamwenyo mbyoka ya simanekwa noya talikako kutya oyili uuyuuki omolwa ehokololo lyayo ndjoka lyomombiimbeli Onzi ohayi kala yili moofalama. Onzi ndjika oya simana oshoka ohayi tupe onyama ndjoka hatuli ,nethimbo limwe ohatu keyi landitha. Ohakuzi woo natango iikatha yawo hoka hakuzi omafufu ngoka haga kalongithwa oku ninga iikutu.

Aataleli moshilongo shetu ohaya mbombomboloka okuza kiilongo niilongo yuuyuni taye ya koshilongo shetu shaNamibia. Oshilongo shetu shaNamibia moka tuna mo oondundu kamana ,tuna mo efuta. Iinima yimwe mbika hayi tu etele lela aataleli oyendji. Ohayi tukwathele okuyambula po eliko lyoshilongo shetu moka aataleli haye ya, yo taya futu sho tayeya pomahala getu ngaka.

Oondama dhoku muna oohi ohadhi eta aatalelipo, ongele oyo mba yeli meni lyoshilongo nenge oyo mba taya zi kondje yiilongo, yeye ya tale nkene aantu taya munu oohi, nenge yamwe woo ota yeya nelalakano lyoku landa.

Oohi odha simana mokati ketu. Oohi ndhoka dhokefuta ethimbo limwe ihadhi kala ko tadhi monika. Ethimbo limwe ihadhi kala dha gwana oku andjakaneka momikunda miitopolwa yetu ayihe yaNamibia. Otu li aanaafaalama yomoshilongo shetu ye na iikunino yokumuna oohi, uundama wokumuna oohi, mboka wu li lela tawu eta oompito dhiiyemo maanyasha yetu yo natango odhi li onga onzo yomahupilo.

Oshinamwenyo onkambe oshili sha simana oshoka ohashi longithwa onga oshiyenditho osha talikako nawa nosha konekiwa nawa kutya oshinamwenyo shoka hashi matuka oshinano ethimbo nuule inashi vulwa nande osha.

Eshito ohali opala unene ngele puna oondama. Ondama ndhika dhina omeya nenge tutye omadhiya, ohaga opalitha eshito. Ohaga kala ga ziza nawa, unene uumeno mboka wuli kooha dhawo, ohawu kala wa ziza nawa ngaashi omwiidhi nenge omiti. Omeya ngaka natango ohaga longithwa kaakwashigwana koompumbwe dhawo dhokomagumbo oshowo okunuwa kiinamwenyo, oshowo natango oku tekela iimeno yawo.

Ehala lyoku inyanyudha ano okandama kokuyoga. Ehala ndoka hali kwathele uunene aantu mboka ya pumbwa okwi inyanyudha. Okuya mehala muka oho vulu okudhimbwa po iimpwiyu yimwe mbyoka tayi vulu kukala tayiku piyaganeke, ashike shampa wayi mehala muno omwenyo ohagu uvu nawa etagu yi pehala eto dhimbwa iimpwiyu yimwe mbyoka tayi kutha po ombili yoye tozipo wanyanyukwa noonkondo.

Omeya ogo ga simana unene. Ogeli unene ga simana unene ngele tashi ya kutse Aawambo. Omeya ngaka ohatu ga longitha oku tula nande muundama wetu moka tatu tula mo oohi. Oohi dhetu dhika hatu tula moondama ohadhi kala onga iikulya yetu, nenge ngele odha ningi odhindji ohatu vulu wo oku kedhi landitha tu ilikolele mo iiyemo.

Shimwe sha simana miinamwenyo yetu mbyoka nenge nditye miiyamakuti yetu mbyoka yili momahala giikalekelwa onduli, onduli osho oshinamwenyo shili mehala moshilongo shetu, tashi adhika mehala lyi ikalekelwa ngaashi etosha, oshinamwenyo shika oshili sha simana oshina oshipa shoka hashi longithwa okuninga iiyata, oshinamwenyo shika natango oshina onyama ndjoka hayi li wa sho ohashi nana ishewe aatalelipo.

Ehumo komeho lyetu thiki otuna omambakumbaku geli momapya getu taga pulula, ethimbo owala eshona . Konima yoowili mbali epya olya pwako alihe aantu oyatameke okukuna. Omambakumbaku ngaka otaga endelele notaga longo po iilonga taga endelele notaga eta oompito dhiilonga moshigwana.

Ehala lyokufudha po ngele omuntu owu li molweendo, ihe ino hala okutsikila nondjila manga owa hala okufudha po nenge omuntu wa hala oku ka inyanyudha to yi pehala lyontumba. Olya tungwa nomakuma, ashike pombanda oli na oohozi. Ehala lela li imwenenena moka to adha mo iikulya nombete yokulala e to fudha po nawa.

Eshito ewanawa ngiini olyo opala. Efuta lyatsakanena pamwe nondundu oshiwanawa unene. Evi lya tsakanena pamwe nefuta mpoka puna oondundu, evi lyoondundu ndoka lya gongelwa kombepo, lya tsakanena pamwe nomeya gefuta. Omahala ngaka ohaga nana aataleli po taya mbomboloka okuza kiilongo niilongo, komanenevi ga yooloka.

Embakumbaku olya simana unene. Ohali tu pululile momapya getu nenge miikunino yetu uuna tatu kunu iilya, omapungu nakehe tuu shoka hatu kunu miikunino yetu. Ohali endelele lela inali fa okulonga koonyala.

Ombaka nayo oshinamwenyo shiikwamawawa. Ombaka oyasimana oshoka oyina onyama hayi liwa. Ombaka ohayi kala ya munwa momagumbo nenge nditye miikuku, miikunino yokumuna oombaka. Ombaka oyina onyama hayi landithwa nomayi haga liwa.

Evi lyoondundu olili moshilongo shetu Namibia. Ohali adhika miitopolwa yimwe yomoshilongo. Evi ndika olina oondundu odhindji nomiti dhili mo. Momiti ohamu gondjo iinamwenyo yomoondundu ngaashi uudhila noondjima.

Ofaalama yoongombe moka hamu edhililwa oongombe, oongombe ohadhi kala dhe edhililwa kehe yimwe oyili mokakololo kayo, yo oye eta mo omutse, gu uka moshiyaha moka mwa tulwa iikulya, mbi yoongombe ndhika. Iikulya mbika oyina uukolele noyina uundjolowele koongombe ndhika.

Onyama yondjuhwa oya talikako kutya onyama yimwe ndjoka ya talika yina uundjolowele yo yina uukolele. Moshilongo shetu otu namo iikunino yoOndjuhwa moka tu namo aantu taya munu Oondjuhwa, taya landitha uuyuhwena nenge moka taya munu ye namo oondjuhwa ndhoka taya landitha onga onyama yatsa ta yilandithwa.

Moshilongo shetu otunamo iikunino oyindji. Iikunino mbika ohayi nane aantu okuza koombinga noombinga tayeya yatale nkene iimeno hayi kunwa, taya pewa uuyelele nkene iimeno hayi kunwa na nkene hayi pumbwa okukalekwa po opo yimene nawa.

Oohii dhika hadhimunwa moondama ohadhikalamo tadhi pewelwamo iikulya , netewo ngele lyadha una dhakoko aantu ohayi otayekedhi kwata oohii dhika ohadhikala dhakoka nawa onene nawa.

Oondundu ndhoka dha gongela omavi ngoka ga gongelwa kombepo e ta ga ningi omamanya , ogamwe ngoka haga opaleke eshito nohaga monika nawa. Omamanya ngaka gamwe omashona nagamwe omanene, nenge gamwe ondundu yimwe otayi kala onde e tayi ende omamanya taga gu ko e ta ge ya pevi.

Eshito olyo opala ngiini? Otu na mo oondundu moshilongo shetu. Oondundu tadhi monika nawa ku na iimeno ya ziza nawa tayi monika nawa. Eshito ewanawa ngiini nolyo opala. Iimeno mbika oya edhilila iinamwenyo ya yooloka omaludhi nomaludhi. Oondundu ndhika otadhi ulike esimano lyuunshitwe kutya eshito olyo opala.

Aatalelipo ohaya mbomboloka okuza kiilongo niilongo. Okutamekela ngaa meni lyoshilongo oshowo kondje yiilongo nokomanenevi ga yooloka guuyuni. Ohaye ya pomahala mpoka pena oondundu eta yeya nomatukutuku gawo eta ya tala nkene uunshitwe wo opala.

Evi lyi igongela lya tholomwapo kombepo ndoka hali ningi omakuma ohali ithanwa oondundu. Oondundu ndhika ohadhi igongele ihe tadhi ningi omakuma ano nditye omamanya. Okuna uumeno uushona mbyoka hayi tsamako ngaashi omano nenge omwiidhi. Iimeno mbika ihayi mono omeya gagwana.

Oondama dhoohi odha simana unene. Odha simana, oshoka ohadhi nana aatalelipo, aantu taya mbomboloka momahala ga yooloka taye ya ya tale omaludhi goohi ngoka ga pungulwa moondama moka. Oondama odho tuu ndhika natango ohadhi eta oompito dhiilonga kaantu mboka taya longo mo. Oohi ndhoka dhi li moondama odha simana wo oshoka ohadhi liwa onga oshikulya.

Omeya oga pumbwa oku kwatwa nawa. Aantu ohaya ningi oondama dhomeya moka haya fulu oshilambo etaya tula mo oothaila, opo ya pungule mo omeya ngaka, ohaya tula mo ihe oothaila opo omeya kaaga pwine po yo ya vule okuga longitha okutula mo pamwe okumuna oohi, nenge omeya ogo ku longitha momagumbo, nenge pamwe ogo ku tekela iimeno nenge gokunuwa kiimuna.

Eshito ewanawa ngiini. Otuna mo omeya ego lyomeya ndika lili moshilongo shetu hali adhika ko Ruacana . Ndyoka hali nana unene aataleli . Ego lyomeya ndika natango ohamu zi olusheno mego lyomeya moka ano olusheno ndoka hatu longitha moshilongo shetu.

Ehwiyu oshinamwenyo shimwe shomuudhila, okadhila hoka Aawambo ye na omaitaalo ga yooloka moka mu na wo yamwe yi itaala kutya oshinamwenyo shika oshi na omupya. Ethimbo limwe ohashi hunu omaso nenge omipya. Yamwe oya itaala kutya ohashi longithwa kwaa mboka aalodhi, mboka haya endele koonkambo. Shino oshinamwenyo ashike ngaashi iinamwenyo iikwawo.

Omatama oga simana oshoka uuna omuntu tegali ohaga eta uukolele molutu. Ohaga kaleke olutu luli muukolele nolili nuundjolowele. Omatama woo natango iikunino yomatama ohayi eta oompito dhiilonga kwaamboka haya longomo.

Evi lyoondundu, ndika olyo evi ndyoka hali adhika komahala ngoka gatalikako kutya omahala ngoka ganika ombuga, omahala ngoka ihaga mono lela omata gomvula gagwana. Omavi ngaka ohaga etwa po ashike kevi lyiigongela po, lyili molupe lomamanya. Ohaku kala ihe uumeno uushona ngaashi omano.

Omambakumbaku ohaga pulula omapya nenge iikunino uuna omuntu a hala okukuna po nenge ngaa pu na omwiidhi ogundji omuntu a hala puyelekwe. Embakumbu ohali endelele methimbo owala ehupi lyo ehala ndoka omuntu a hala li yelekwe olya yela nale.

Eshito ohalikala lyoopala ngele lina iinamwenyo tamukala unene uudhila womaludhi ngaashi onguti, onguti ohayi opaleke eshito okutala na ohayi kala po wo natango onga, ohayi dhenge po omukaga unene momuthigululwakalo gwetu gwawambo onguti.

Oondama dhomeya moka hatu tekula oohi dhetu, otuna mo oohi dhoshiwambo. Oohi dhoka dhoshiwambo odha simana unene onga oshikulya shetu, odhi li dhina uundjolowele no hadhi tupe uundjolowele momalutu getu. Oohi dhika ohadhi nana woo aantu taya zi komahala gi ili nogi ili yeye yatale oohi dhika twa muna.

Oohi odhili oshikulya sha simana mokati ketu moshilongo shetu, moka tuna oopololeka nenge moka tuna aakwashigwana yena uundama moka taya munu oohi dhoshiwambo . Oohi dhika otadhi tukwathele opo tukale tuna osheelelwa momagumbo getu moka aantu natango taya ikolelemo iiyemo mboka ta ye kedhi landitha.

Omeya oga simana oyo onzo yasimana mokati ketu unene oshoka omuwambo ogati omeya ogo omwenyo. Oku kaleka omeya momatoolinga nenge moondama oshi li shasimana unene pethimbo lyokwenye. Unene ngele geli mehala moka ga gongelwa ohaga gwanene kaantu nokiinamwenyo.

Uundama woohi mpoka hapu kala ashike evi, pwafulwa oshilambo, etapu tulwa othayila, etamu tilwa omeya. Oothayila ohayi tulwa po nelalakano opo omeya gaahite mevi. Ohamu tulwa ihe omeya etamu tilwa oohi. Oohi ndhika ohadhi kala tadhi tulilwa mo iikulya opo dhikoke.

Moshilongo shetu otu na mo iinamwenyo ya yooloka moka tu na mo oshinamwenyo ompanda. Ompanda oya simana, oshoka ohayi nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo. Oshinamwenyo shika wo oshi na wo ooniga ndhoka hadhi vulu okuza ko dhi longwe iinima oyindji moka mwa kwatelwa omawe. Ohaku zi wo omayego nago wo haga longithwa.

Iikunino yoondjuhwa oyili yasimana uunene oshoka oyili hayitupe iikulya, ano ohakuzi onyama ndjoka yasimana uunene na oya talikako kutya oyina uundjolowele momalutu getu. Oondjuhwa wo ohadhi tupe natango omayi ngoka hatulanditha nenge tulye natango omayi ngoka gasimana momalutu getu.

Ondjuhwa oya simana unene momuthigululwakalo gwetu gwAandonga. Oya simana oshoka uuna pena aayenda oyo hayi dhipagwa. Oya simana wo natango oshoka omuntu oha vulu okuyi landitha eta mono iiyemo ye. Momuthigululwakalo oyili wo hayi longithwa oonganga ohaya longitha ondjuhwa, opo ya pange aavu.

Omahala geyimweneno moshilongo shetu ogeli mo ogendji moka ngoka haga nana unene aatalelipo kondje yiilongo. Omahala ngaaka ohaga kwatha unene oshilongo shetu moku etamo iiyemo moku nana aatalelipo mboka haya yeya moshilongo shetu.

Omahala ga simana gokunana aateleli nenge gokunana aakwanegumbo omuntu eya nezimo lye nenge eya oye awike pomahala giikalela, omahala ngaaka ogeli ga simana oshoka omuntu oha kala ena ethimbo lye lya gwana lyoku ka tyapula pamwe ngo oye awike ye ta zi ko ashune kehala lye.

Efuta lyoshilongo shetu shaNamibia ohali tu etele aataleli. Efuta ndika ohali nana unene aataleli okuza kiilongo ya yooloka, komanenevi agehe ga yooloka ta yeya koshilongo shetu shaAfrica shaNamibia. Efuta lyetu ohali tu etele iiyemo unene ngaashi ethimbo ndika lyomatango omanene ohali tu etele aatalelipo mboka ta yetu etele iiyemo moshilongo.

Ondundu shimwe shomiinima mbyoka yopawushitwe, oondundu dhodhene ohadhi monika komahala hoka kwanika ano ombuga. Ohadhi tholomwa po ando kevi, evi tali igongele tali etwa po kombepo etali tholoma po oshinima oshinene shu uka mombanda, shono haku tiwa ondundu.

Ofaalama yoohi oyili yasimana unene oshoka oihi ndhika ohayi tupe iipalutha ohashi tu palutha. Ohadhi munwa tadhi pewa iikulya, opo dhi koke meendelelo dho dhi vule okuliwa nenge okulandithwa.

Ompinda oyili oshinamwenyo shimwe shomiinamwenyo mbyoka ya simana .Ohayi kala yili mehala lyi ikalekelwa oshoka oya talikako ya nika oshiponga okukala mokati kaantu. Ompinda oyina onyama ndjoka hayi liwa woo yo natango oyina ooniga ndhoka hadhi longithwa okuninga omagwe.

Uunafaalama owuli wa simana unene moshilongo shetu oshoka otawutu etele iikulya moshilongo shetu. Uunafaalama woo otawu eta natango iiyemo wo natango otawu eta oompito dhiilonga mokati kaagundjuka yetu. Uunafaalama owuli unene wasimana moshilongo shetu.

Oshikunino shoondjuhwa shoka hashi kala sha longekidhwa nawa. Moka hamu kala muna tadhi munwa. Ohadhi kala dha tulilwa mo iikulya nomeya gokunwa. Oondjuhwa ndhika ohadhi kala tadhi munwa dhize omayi gokulya nenge onyama yika landithwe dhimwe ohadhi landithwa nomwenyo.

Oshilongo shetu oshilongo shimwe shomoAfrika mbyoka ya talika ko yi na omutenya kamana. Omutenya nguka gu li moshilongo shetu olundji ohatu iyadha thimbo limwe tagu piyaganeke iikunino yetu moka wo tu na omizile, oothayila ndhoka hatu siikile kombanda yiimeno yetu, dho tadhi keelele oonte dhetango ndhoka hadhi kala unene tadhi fike po iimeno nenge tadhi dhipaga po iimeno yetu mbyoka twa kuna.

Uuhilili ohawu kunwa ano otuna iikunino yuuhilili. Uuhilili oshikulya shoka hashi mene hashi kunwa, uuhili mbuno owuli wa simana oshoka owuna uundjolowele.

Ekende olyo oludhi lohi ndoka hatu adha moondama nenge momadhiya. Ohi ndjika oyi na uundjolowele molutu lwomuntu kamana. Ohi ndjika oyo yi li ya simana. Naamboka ye na oohi dhika ohaye dhi kwata taye kedhi landitha, opo ya vule okwiilikolela iiyemo yawo.

Onguti okadhila ke li puukwatya woondhila. Oondhila ndhoka dhi na omawawa hawu tuka. Okadhila haka tuka. Okadhila haka ohaka kala ke li komiti nohaka li uupathipathi, ano uunamwenyo mboka uushona ko ohaka li wo natango iilya.

Oondundu ano nditye omamanya ngaka ga igongela, shimwe sho paushitwe nenge oonzo dhetu dhopaushitwe ndhoka hadhi nana aataleli. Aataleli haya mbomboloka okuza kiilongo komanenevi ga yooloka, e taye ya koondundu hoka ya tale nkene uushitwe wu li neshito nkene lya opala.

Oshilongo shaana omuthigululwakalo oshafa omuntu hatumbu olweendo ashike kena mpa ahuka. Tse moshilongo shetu otuna mo omithigululwakalo dhetu dhoka twadhiginina, moka tuna mo omuthigululwakalo gwetu gwaawambo, moka tunamo uunene aawambo nkene yakala ookuku oyakala yena shawo shoka hayalongitha kutya, momuthigululwakalo gwetu otuna mo ondjuhwa, oshithima nomboga oyo iikulya yetu yopamuthigululwakalo mbyoka tunamo moshilongo shetu yoshiwambo.

Omamanya ngoka hatu ithana oondundu. Omamanya ngaka ogeli pomahala mpoka ihapu mono omeya gagwana ashike moondundu muka omuna omiti dhilimo dha mena momamanya . Omuntu oto kumwa ihe kutya odhamenemo ngiini ashike eshito osho lyahala ito li uvuko. Omiti ndhika odhina omidhi omile ndhoka dhaya momamanya moka. Omiti ndhika ongaashi omano nadhilwe.

Otuna omadhiya hatu kwatamo oohi dhetu dhoshiwambo. Oohi dhoshiwambo oha tudhi longitha dhi kake osheelelwa shetu shoka hatuli momagumbo getu gAawambo. Ethimbo limwe ngele odhindji ohatu kedhi landitha tu mone iiyemo.

Ondjuhwa ohayi langele omayi etayi tendula omayi nuna ngele yatendula omayi ohayikala nuuyuhwena wayo pondambo, ohayi kalapo nuuyuhwena wayo opo wuyigamene kilikama mbyoka hayi kala yahala oku lyapo uuyuhwena wayo, ondjuhwa ndjika ohayi kala yili pehala lyawo poka yasikilila natango uuyuhwena opo wuyigamene kutalala.

Oohi odha simana unene, unene komalutu getu oshoka odho dhina uukolele. Oohi ndhika ano dhomakende ndhika ohadhi landithwa, aantu yiimonenemo iiyemo.

Oohi dhOshiwambo ano oohi dhefundja oohi dhimwe dhili dha simana uunene ndhoka hadhi eta iikulya kaakwashigwana. Oohi ndhika omuntu ngele yedhi kwata moondama moka nenge mooshana ohaye dhi landitha nuuna yedhi landitha ohaya imonene mo iiyemo.

Iikunino oyili yasimana unene, okutya oya simana muuyuni awuhe oshoka iikunino mbika otayi tupe iikulya mbyoka hatuli momagumbo ngetu, iikunino oyo tu mbika natango unene yiikwambonga, iikwambonga mbika yatalikako kutya oyina ukolele komalutu ngetu , otayipe omalutu ngetu ukolele, yo oyo tu mbika natango iikunino otayi eta ompito dhilonga.